Embogo eyemeleire. Elina amayiga gezingamu. Ku mugongo kwaayo kuliku ekinhonhi ekirugavu.

Omuti gulina amakoola aga kiragala. Endhuba ega muliisamu e laangi eya, eya kyenvu.

Omusaadha ali kumaadhi gano agokya. Alikufumba amagi mu maadhi agokya nga gatogota gene

Omukono gulimu emwanhi dhiri mu langi dha mirundhi esatu, emyufu, eya bulaaka nhe ya kyenvu.

Olusozi lunhenhe. Ghansi ghalwo ghaligho amayumba mangyi, ghabagho enhandha.

Omwana yetwiise eby'okulya ku mutwe. N'oghundhi alina enviiri dha kaweke. Tadhisunswile.

Ekibira ky'emiti edhili mu laangi ya kiragala. Embeli yakyo eliyo ebibangirizi ebilimu laangi ya kisiitaka.

Omukazi abeese omwana ayambeire obunhere ku mukono, asibye ekitambala ku mutwe.

Omusaadha alivuga elyaato munaandha mulimu oghundi atyaime mu lyaato lino.

Ekimuli kilina ebikoola bili mu langi ya kyenvu.

Omusaadha ali kuloba munandha, endhuba erikuvayo eti emulisaagho elangi eyakyenvu ne'ndheru.

Abasaadha bali mulyaato babiri. Oghundi ali kuvuga elyaato oghundi atiame mulyaato

Abaana bali ghaka bali kuzanha akapiira, bali basatu. Olusuubo banikeku engoye dhaibwe.

Omusaadha ali kunaaba mungalo ni sabbuni. Mu ngalo de attumbezizamu ebiwovu

Kalina enho bali kugiziimba, aye ekaali kuwa bulungi nga bweli meant okuba. Ghaligho embeli ele emiti, egyiri mu kala ya kiragala.

Abasaadha basatu batyaime kwibaale bali kulingirira omusaadha alikuvuga embalasi.

Mwaana mulenzi aghanike omukono ayambeire omudhozi omu myufu. Ghayemeleire ghaligho emberi ekisenge.